Laco ma iye yom ti tuku ki tal ti nyuto ki dano ti nyero.

Cal eni ti nyuto itwa lutino kwan giti mato pii giti itangi gua ki igang kwan giti tuko cok ki pii cwinygi weng yom

Kany atye ka neno ot bati ma pud pe kityeko kun kiguru wiye agura cal eni muken tye ka nyuto ot bati ma dong kityeko guruneo.

Ongera tye iwi yat cok ki yat me otit tye ka yweyo mot idi bunga ka ma en bedo iye.

Eni gang lega kanica ka ma dano gicito ka lega i ceng cabit kama padi gibedo iye kacel.

Kabedo eni ti kabedo ka ma ki gwoko iye mutoka ati neno mutaka matino ma dano tiyo kede me wot i kabedo ma padi padi wati ki wati ka neno dano mucung giti ka lwongo luwotgi ma gti ki cafuri ma gubi cito ka mo kany kilwongo ni pak

Ical eni watye ka neno lamony ocung ki woko omako muduku mukene watye ka neno polic ocung kiwoko ki jo mukene gubedo i mutoka atye ka neno dog gudi